Niraba ayi n ʒiya ka yino maa chɛri o kpee bi ni chɛri so ŋo zaŋla tanpiɛlli pili o maŋa ka so jinjɛm sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu ka ŋun chɛro ŋo mii yɛ liiga piɛlli ka pili woliɣi ka gbubi mashin maa o nuzaa

Bihi anahi n toori kom yino dabmi ka niraba ata ŋo mii kuriya ka gbubi gbambihi gbambihi maa shɛli nyɛla zaɣ buluu ka bakɛt maa mii nyɛ zaɣ vakaɣali ka ŋunbala maa mii dini maa nyɛ zaɣ vakaɣali

Bia n gbubi gungɔŋ ŋmɛra gungɔŋ maa yɛla zaɣi piɛlli ka o gba yiɛ liiga piɛlli ka pom o zuɣu ka ninvuɣi shɛba zi o yɛanga n lihiri o bani za o yɛanga maa bi shɛba bi shɛba gbubi la bola bi nuu ni ka shɛba mi yiɛ liiga griin nima ni.